Muchele, muchele gwene gukyili mugeke niyo bagubyalile busa gwa'anda buwandi, nenga gwamiliya ba gubyala mu kyitaka kyene kyamaliya nenga gwamiliya gwa'anda gwamiliya ate matu mene mabisi, ni gumumu gwakasileko mwibanga mwabonekele namufeeli bilimo bidambi biti.

Isogo yemile ku wotolo, isogo yene ili iliko ni gamoya ga yellow ni gamamali kuzipapa ni kumukyinga nenga e nenga ni gumunwa nagwo mumali yimile ku wotolo wotolo wene aneta nenga wotolo wene umugali Ali adwela

Inyanza ilimo mezi nenga aliwo lyato lindi kunyanza kwene , umutu ekalemo agwatile ingubo imwanga nigumugango akukuba mezi niyo lyado lyene lijende ,kutulo kwene galiko maado gandi gebibawo nago galiko ni batu bemile kutulo kwene kwijemesi kwe nyaza ni zizu ziliko zizu zene indala yebi’bati nenga zeli’taaka gindi yebu nyaasi nenga ye’bunyaasi yawumbukaga nenga batu bandi baliko batula ku nyanza kwene baliko batulayo nenga aliko omukasi ali ni umwana atangisile umwana baliko bajenda ni umukana gundi abonekele agwatile kagubo ka pink akutulayo nenga aliko ni gamabele baliko bajendela kuzila yene inzila yene ilimo lugoba nenga bunyaasi buligawo ni gumumu gwakasile kunyaza kwene ni kulujemesi kwene.

Umuseeza ali ku kyalaani nenga agwatile i'sawa ni kakomo kamali, i'sawa yene ye lujejele ku mukono munyelezi, nenga ali ni bibitu bimali mu saawu nenga agwatile ingubo imwaanga, agwatile ni zi galubindi mumoni ni i'kofila nenga kyalaani kyene kyuma kyene kimali nenga ingubo ili ku kyalaani ku kabawo kwene ingubo yesi ali ku ali kuza kutunga, iliko imali. Inyuuma yene yesi umuseza ekaale aliyo mudyaango, mudyaango bagu guliko ikyabi nenga baguwaka i'rangi ya yellow.

Umuseza agwatile i camera mumilo,i camera yene imali, amalile akuseka meno gabonekele igamile ku byuma bye motoka biba imaso yene biyeda batu baleke kukoseka nga bafunile kabenje nenga imotoka yene bagiwaka i rangi iya yellow, imotoka yene iye ba batu balambula, nenga ili mu bunyaasi, bunyaasi bwene bwaleya, mumu guliko gukasa, nenga mu motoka mwene alimo-alimo umutu wene u gifuga agwatile zingubo zitandafu atusile ni gumukono anze.

Zikaafu zilimu bumali ni buwaanga zili kukigeewa ziliko zidya bunyaasi nenga kigewa kyene kiliko bunyaasi bwene bubisi ate bwamiliya zikafu zene zate zindala zateele minwa asi ziliko zaya bunyaasi nenga kukigewa kyene mumu gwakasile. Kutulo kwene kwe kigewa idaayi wene misaala giliyo gyaleya mungaji, idaayi yene lugongo nalwo lwabonekeleyo nenga mwibanga namwo mungaji mwakweyukile kamu namufweli da.

Baseza bali kwinyaya mupila gwe kukozesa mani bakwinyayila kukyisawe kyisawe kyene kyiliko bunyaasi ,bunyaasi bwene bubisi nenga bagwatile zingubo zilimo butandafu ni buwanga ni byangagi balala bagwatile byamwalo bilimo biwanga bandi bagwatile byamwalo bya green nenga bosi bagwatule zingato nenga mumu gwakasile kukyisawa kyene ni bisisa byene bye batu bene balikobenyaya babonekele nenga baliko balala bawambile wakye bakumukopolako mupila , mupila gwene muwanga , batu bemile idayi kutulo basililiye.

Umuutu e'nyusile mukoono gwe mulayi mungaji, a'gwinyusile nenga afumbile zinzala, afumbile afusile afusile adwena yekolile i'fusi nenga.. nenga yaneta i'fusi yene yaneta mukoono mwene mumaali nenga buwaanga bwamulikile gumukoono gwene kuchifusi gwene

Isoolo isoolo yene ili ni gamooya mamaali nenga iliko ne agandi galiimo bubesemu kumugongo ni kuzisaaya nenga isolo yene yabalaya imunwa nenga awene yesi itele yatele munwa asi nenga awene bunyaasi buligawo budambi buiti nenga buliko bimuuli biwanga nenga inyuma wene isi isolo yene yimile inyuma yene bunyaasi buliyo bubisi nenga bwaleeya bugaali.

Umuseza ali kusheta zimbawo nega akalile bijenga ekasileko kyisala kyene kyesi ali kushetamo zimbawo nenga i machine yene ili kusheta zimbawo yene a gikasilewo iliko ni lujegele nenga atusilemo kyangagi ipale yekileko yabonekele agwatile ipajama itandalafu nenga aliko akuba kawuzi, kawuzi niyoni ashete zimbawo zene nga kali kubodyosa nenga hawene misitu giligawo ni gimisaala gindi gikyima misala gyene gyaleya ni gumumu gwakasilewo.

Umukasi ibowele kyitambala Kya blue imutwe agwatile ni igomesi ,igomesi nyene iligagamo bwa purple ni bumali budambi buti nenga emile ni gamadote galiwo gane mabufu agatele imaso nenga mumu gwakasile kulwanyi kwene nenga idayi zinzu ziliyo nibabana baligayo ni zigari ziliyo bemisagileyo mosala jili kulwanyi kwene jibili, kyisala kyilala bemisilemo igali mwisina kyindi batawo midala ,batagawo zimeza bayikasako zinyanye ,bibo biligamo ni zinanasi batu nabo balimo

Zinzuki zingali zesungile khulusha khwebisaala nenga zingali zamiliya, zesungile kulusha, lusha luno lulikakho busha ubundi bujeke bwene nenga mumu gwakasile, gwakasile ku ku kulusha kwene ne ku zinzuki kwene ne mumatu mwene, matu gene ge ge ge gusaala gwene

Umwana umukana agwatile kyiteteyi kyitandafu nikyamwalo kyilimo kyimali nenga inyuma yene isi umwana yene imile iliyo manda batale ku fataliza ni kakomo kali awene edayi iyo iliyo kyipande Kyiliwo ni babantu Bikale kukakomeko Bali babili baseza nenga umulala agwatile zingubo za’blue ni zingato zi’ mali agwatile ni kofila ye’basilamu ni awene kaliwo kakomeko katandafu ni gamadote gali angazi wene bateliko ni gamatu mabisi batele kungazi kwene negamadinisa gabonekele ni umwana akujenda isi baseza bene bali, kulwanyi kwene pako yade bunyaasi

Zisolo zibili zemile adweela, zategele ku makutu ziliko ni gimyooya kuzinduuku nenga ziliko moya ga brown ni gamawaanga nenga zafumbile mikinga zesile mu bigele mwisina nenga mumu gwakasile nenga awene binyaasi biligawo bidambi biti ni gusaala ni gimisaala gibili gyabonekile idaayi yene. Bisina byene bye gimisaala gya byabonekele nenga zi zisolo zene ziliko buwaanga i'munwa, ziliko ni gimyoya mwigosi nenga bijele byene bimali.

I'panga bajitele asi ni i'kumbi nayo bajitele asi nenga i'kumbi ni i'panga yene byosi byawakileko litaka, nenga awene yesi be be babitele ba litaka liligawo ni binyaasi biligawo bijigi bidambi bitti ni gumumu gwakasile nenga i'panga eh iliko binu binu byene bye blue ne i'kumbi yene yaleya mwini

Baseza babili bali kujenda nenga isi bali kujendela wene chitangaata chiliwo ni gimyezi giliwo nenga umulala we wemumaso wene wakwatile kukoofila kutandalafu wamemile ni gusawu gumali gumungongo wagwatile ni gibutusi mimali uwenyuma wene naye wasambile muchitangaata wagwatile gibutusi mimali ali ni guchupa gutandalafu awambile ni gimishendo gibili mumikono wamemile ni gusawo gwa yellow agwatile ni gofila imaali nenga awene muminyaasi ni jimisitu jiligawo i'daayi yene bukungu bwabonekeleyo ni mungaki namufeli alimo

Zinguje zidatu ziliko zambuja luguudo, luguudo lwene lwe litaaka nenga luliko ni binyaasi bidambi biti agati idayi yene nenga zili zidatu nenga zenyusile mikinga mungaki nenga isooka yambukile ya yada ku kuli kutulo kwene kwesi bunyaasi buli ijindi ili agati ene ijindi ili kutandika busa kwambuka nenga mumu gwakasile, gwakasile ku luguudo kwene ni ni gimisaala gyene gili kutulo mumu gwakasile ni kisisa kyene kye gusaala gulala kyabonekele ku luguudo, nenga kutulo kwene bunyaasi buliko ni gisitu gyaneta gyamiliya.

Baana bagaali batyo bekaale kuku balala bekaale abandi basitamile bemile kutulo kwe lugudo nenga mumu gwakasile nenga kutuulo bunyaasi buliko, bulala bwayooma bubundi bubiisi, umwana ugundi wasitamiile idaayi afukamiile kumasigaamo idaayi, idaayi kuluguudo nayo mulugooba nenga kutuulo kwene isi bisaala biligaako, umwana gundi nayo agwatile ingubo iye yellow emiile kigele kidweela meno gabonekele.

Umuseza ali kusimula mupila nenga ali kusimulila chigele chinyelezi nenga michigandagilo mwene mulimo buchafu, litaka lyeyakilemo, ne agwatile chipale chinyipi ni changazi chilikamo bwa blue ni yellow nenga ali kwinyayila kujigewa, jigewa chene chabonekele chiliko bunyaasi, bunyaasi bwene bwabonekele bubisi, ni kutulo kwene daayi misaala jabonekele yo

Umuutu agwatile ingubo itandalafu aboyile ni i'leesu i'mutwe asudile i'baafu, i'baafu yene ya blue nenga i'baafu yene ilimo zisowaani zimwaanga ni bikopo nabyo bili ni kigubo kilimu kyesi asimulila bikopo ni zisowaani zene, nenga idayi yene yabonekeleyo...

Bana bagali bati bakudima zindimo ku luguudo nenga luguudo lwene lwe litaka nenga baliko badima nenga kutulo kwene kwe lugudo bunyaasi buligako ni jimisitu inzu yabonekeleko edayi ye gamabati ni lidigini lyene litaka lya’bonekele ni gumumu gwa kasile.

ilyato lye bisala lili khumezi nenga baliwakha iranji intandalafu ni iya’blue , bakubako ni kyisali kulyato kwene kungaji kwene niono bitu byesi basudile bileke kunyita ,nenga batu balimo babili umulala agwatile zingubo zimali ugundi agwatile kyikofira ,nenga kulyato kwene babowako ibendela ya ‘ Uganda ilimo ilanji imali, iya’ yellow ni itandalafu nenga Inyanza nyene imbalayi nigamezi gamiliya.

Mezi gakudima gakubitila mumabale gakukubana bibuli negakole lijofu mumabale Mwene nenga imaso gakola kyisuba kyibalayi nenga kutulo kwene kwegamezi kuliko misitu ni jimisala gene minyimpi ni bunyasi , nenga mungaji namufeli alimo umuwanga nenga ali mu’mabanga mabanga

Umutu akwimisa mupila akutega mupila ku’bunyaasi nenga umutu wene agwatile kyipale kyinyipi ni bigato mubijele nenga akuzega mupila gwene ku’bunyaasi bunyaasi bwene bubisi ni gumumu gwakasile mupila gwene gulimo buwanga ni bumali nenga gwabuzile , gwabuzile guligako litaka litandalafu .

I'solo yafukamile asi yafumbike bigele bye i'maaso nenga ili iliko moya mamali nenga iliko ni gimyooya gyindi migali ku mugongo nenga iliko ni ni zizinga i'munwa, zinziga zene zabila nenga ya'ambile munwa gwene yatele asi nenga abwene pawo bunyaasi, binyaasi biliwo bitambi biti nenga mumu gwakasile.

Umuutu ali ku galanga sukuma, ali ku galangila kusingili, i'singili yegamanda nenga mulilo gwadubukile nenga ateleko sukama wene ali guchusila mugango isepichi yene i'chaka yami yamiliya ili kumesa kumesa nenga ali kutamo muganda nenga kafuniko kene kechikebe che kumuganda ka yellow ne chikebe chene chinyene chitandalafu ni daayi bidomoolo byabonekeleyo bubili galala gacheke ichindi chikulu nenga umuutu wene wabonekele ko mumakono, agwatile ni bigaato mubigele

Omukasi asitamile asi agwatile kyigubo kyiwanga ni kyipale kyipale kyene kyimali nenga lykalikaga mumasisigamo nenga umukasi wene aliko lizune agwatile ni zigalubindi agwatile ni kasawu mukwaya nenga akumonyesa umwana kyama umwana wene agwatile gugubo gumali ni kyiteteyi nenga umwana wene amiliya ni umukasi wene amiliya akumonyesa kyama benga kutulo kwene kuliko inzu inzu yene yabonekele zidinisa bawaka irangi iwanga nenga lidinisa lyene lyezindabiramu nigumumu gwakasile.

Bakasi badatu bali kugendela ku luguudo kwe litaaka nenga umulala ipaale nenga basudile ziku kumitu nenga likoona lili i'maaso yene yesi bali kuza nenga kutulo kwene kuliko bunyaasi bwaneta bwadyamba bulayi ni gimisaala nenga kakumu kakasile, mwibanga mwakuyikile nenga ka na namufweli aligamu.

I Simba,i Simba ili mugusaala yabonekele mugusaala guduwa gutula masanda nenga yatandala zimoni, iliko ni busoya buwanga imunwa nenga yabonekele ni kumakutu kwene nenga mumu gwakasile, mumu gwene gwagikoseleko nikubweni.

Zituuka zidaatu nenga zaleeyi magoosi ne bijele ne jimikyinga nenga zibili zemile mukasaala ijindi yemile idaani nenga awenewo mezi galiwo, bizi biliwo bidambi biiti nenga bunyaasi bwene bu bu bulayi bubisi ubundi bwayomakamo ludambi luti nenga idaani yene misaala jili gayo nenga mabanga mabanga , mwibanga namufeli alimo.

Umutu akufuga ipikyipikyi asudile umutu wakye nenga akufugila kulugudo lwene lwe litaaka nenga zikafu ziliko zambuka lugudo lwene zikafu zene zindala zi’mali inzidi zitandalafu nenga ziliko zinziga, zinziga zene zaleya nenga mumu gwakasile nenga kyanjelika kyene inzu ilo yegamabati matandalafu ni ikyigo kyiliyo kyabonekeleye kyiliko ni jimidu gene giba kukyiko nenga zinzu izindi zili idayi zili mubisala zinzu zene ze’gamabati mawanga ni mwibanga mwabonekele mwakweyukile namufeli kalimo daa.

Kyirimba nenga kyirimba kyene kyilimo zinzu zinzu zene zindala zigolofa zindi kezili zigolofa nenga zindi ze ga mabaati matandalafu zindi ga blue zindi mawanga nenga zingudo zilimo zibili lugudo lundi luli kumukono mulayi lundi kumunyelezi nenga kulugudo kwene baatu bali kijendelako ni zimotoka ziliko ni zipikipiki nigimisaala giliga mumabanga mwene mwesi bombekahga zinzu nenga idayi ludinga lwabonekeleyo

Umuseza agwatile ipaale indeyi imali ni kyangazi kiwaanga ali kusindika igaali, igaali yene aboyagileko bitu mu mu buveera buwaanga aboyagile milengo ali kugesa kutuunda. Aboyileko zinyaanye ni zinzagi inyuma nenga ali kusindika ali kuwa ali kutuunda nenga mumu gwakasile. Kyangeleka inzu yabonekile ye gamatafali ni zi dilisa ze ze zindabilwamu nenga kwidigini kwene bunyaasi bwatulaga abweene bubisi ni kitundubali kya blue nakyo kili abwene.

Ajimbila ali kwalamila kugusala nenga aneta majele amaliya nenga aligamo ni butonyesa buwanga nenga kubisala kwene kugubili gwene gwe gusala kuligako misitu jayalamilako misitu jene jiliko ni bimuli bi wanga ni gumumu gwakasile gwakasile kumisitu ni kugusala gwene ni kujimbili wene.

Imotooka ye basilikale imali ye yemile kutulo lwe lugudo lwene lwo chorus nenga luko lumesamesa lwamiliya lulayi nenga basilikale bene bemile babili bagwatile migaato mimali ,umulala wagwatile ni kofila ,ikofila yene imwanga kutulo kwene kyikomela kyiliko ni ni gate, kyiliko ni gumulyango gwene ,mulyango gwene ni mugaati mwene zinzu zilimo ni gusaala gulimo ni'matooka yabonekele edayi mu gate mukyikomela mwene mugati

Umukasi wekale kwi gidini weboyele ileso iye blue ali kuseka eboyele ne kitambala imutwe, umwana ali kumukono kwewe umulala ali bukuna nenga wagwatile zingato nenga umukasi mwene naye agwatile sapato uwo blue mubijele, umwana ugundi ali kumukono kwewe mulayi emile nenga naye ali kuseka, nenga umuka umukana ugundi agwatile kyikubo kyitandalafu ne ilesu iye blue nayo, ah ah ah enyusile makono ni mwigidini mwene aliyo umukasi ali kweya aambile shidomolo shesi ali kutamo bikyafu ni chayelo nenga nenga kulwanyi kwene bunyaasi bulikako nenga mumu gwakasile.

Umutu akufuga ipikyipikyi aboweleko bitu inyuma , bindi atele mumayembe nenga ateleko ni litala lyene lye ku pikyipikyi nenga ituga nayo ili kulugo kwene eliko yambuka yaleya ligosi ni bijele ni gumukyinga nenga kutulo kwene kwe lugudo bunyaasi buliko bwamilila bwaneta.

Umwana umukana agwatiĺe bigaato nenga akubile ni kyikalu wagwatile kyemwalo kye kirk ni saati imwanga Ali kusundika igaali ,umusinde naye agwatile zingubo zi agwatile zingaato zimali ni ingubo ye kirk naye indeyi ,agwatile ni'sawu imali kumugongo ni zi ni kyangazi kyi'wanga Baku balikujjenda ni umukana wene nenga kutulo kwene bunyaasi buliko ni gyimisaala, nenga lugudo lwene imaaso yene baana bandi baliyo bagwatile zingubo zifanana zesi basomelamo

I'nyaanza ilimo meezi, meezi gene magali ate meeze gene gali kubyengabyenga gamiliya. Nenga kutulo kwene kwe i'nyaanza batu bayombekako zinzu, zinzu zene za zigolofa ze baziwaka i'langi iwaanga nenga bazi zingali zene bazitako mabati matandalaafu nenga ni lukongo nalwo lwabonekele mumu gwakasile ni batu bali baliga mumeezi bemagile mumeezi mwene yesi gali manyipi ni mwi banga bu namufweli bulimo budambi buti.

Lugudo, lugudo lwe litaka nenga luliko ni maramu lwamiliya, lwabita lwabitila mu bunyaasi nenga kutulo kwene kuliko bunyaasi bwaneta ni gimisitu ,ni gi misaala giliko gidambi giti, nenga idaayi budinga buliyo bugali ni gumumu gwakasile ni ku lugudo kwene mwibanga namufeeli aligamo umuwanga nenga aliga mu mabanga mabanga.

Battu badatu bali kulyaato kunyanza nenga ba babili bakulu baliko ni kana kajjeke kadwela kekale agati, nenga umuseza gundi kutulo, a'ambile mugango inyusile akukubiila mezi ,ugundi a'ambile kasaala Ali kuafutiza mumezi Ali kuwa Ali kuyiga zinyenyi nenga mezi gene gali kubyenga byenga ni ni battu bene kebalikuboneka mumoni nenga bisesa byene bi bileyi bi, kisesa kye lyaato ni ni bye babatu lyabonekele mulyaato lyene

Umuseza agwatile changazi cha yellow chamwalo chimali agwatile ne agwatile ne chikofila chiwanga aambile ne indowo, indowo ingene imali ali mumuchele, muchele gwene gwaneta ate gwamiliya mulaayi nenga muchele gwene mugaali abyala muchele gwene mugaali nenga kutulo kwene kwe kumuchele misaala

Umutu agwatile kyangazi kyimali ni kyamwalo kyilimo bumali ni buwanga nenga ali ni zipeta kizilwala mumukono mukunyelezi ni mukulayi nenga awambile mukono mezi gesi bamina mukono niono gete buwuka .

Ingujje ili mu bunyaasi mu misitu nenga matu gene ge ge bunyaasi mabisi gabonekele nenga iliko myoya yatandalire zimoni yagumbile imunwa nenga mumu gwakasile, gwakasile ku misitu gyene ni kungujje kwene nenga idayi zi zisha zabonekajileyo ze ze bisaala

Lugoba lulimo myezi, myezi gene mikyafu nga myezi jene jasuda jilimo bipapula, jilimo bifata nenga kutulo kwene kuliko nakwo bikyafu kutulo kwene ku mukono mulayi kuliko bikyafu kumijemesi kwene bikyafu bilala bili mubifata bilala mubipapula nenga mumu gwakasile ni inzu iliko mabati ga green biyu bindi biliko bye gamatafari nenga bakyili kubimba kungagi ,idaayi Inzu gindi yabonekelele i yegamatafari yabonekelele lidigiyi nenga mumu gwakasile gwadubukile.

Ba bana bekale mwidinisa abandi bemile anze, umwana gundi ali mugati munzu mwene, nenga lidinisa lyene matafari lyegamatari gabonekele, ni umwana umulala asudile umwana wakye kwibega, umwana wene wesi asudile agwatile zingubo zimwanga nenga atandala ni lizuune nenga wamiliya mumoni, ba bana bandi bemile anze nenga mumu gwakasile anze ene gwakasileko ni ba bana bene abemile mwidinisa, umwana uli mugati agwatile zingubo zimali akutula ni limila nenga amiliya mumoni.

Umuseza wikale ku pichipichi, agimisile, agikaleko, nenga agwatile zigalubindi zimali muzimoni ni ikofila iya green, a'ambile ni guchupa gwe gamezi mukono, nenga awene bayigamisawo milyango kupi yene iwo bayigamisawo milyango gesi boka idayi baseza baliwo bane mudwena wasitamile akwoka ba bandi be- nabo bemile nenga umulala agwatile gukofila guwanga nenga nabo baliko boka keboka milyango gene, nenga idayi yene ka gorofa kabonekeleyo ke gamabati ga brown, ni gumumu gwakasile mubanga mwakweyukile, gusaala gwe gamasanyalazi guli kupi yesi begamilisa milyango gene gesi boka.

Ba baseza babili bali kulyaato nenga baseza bene bawakulemo byangaji nenga ba'ambile migango bali kebakubiila bali kabakubba mezi niyo lyaato lyene lijjende, lyaato Lyene lye bibaawo nenga mezi gene gali kubyenga byenga, mumu gwakasile, mumu gwene nagwo gwakasile gwandukile ku meezi kwene ni kulyaato kwene

Zitunga zidatu ziliko zijenda, Zaleya magosi ni’jimikinga ni bigele byene , nenga isi ziliko zijendela binyaasi biliwo bilala byayoma bindi biliwo bibisi nenga mumu gwakasili nenga edayi misala jiliyo ni mungaji mwakweyukile ,idayi bisala biliyo ni lukalwesi luliyo.

Zi nzofu zibili ziliko zi gendela mu bunyaasi nenga bunyaasi bwene bugali bwene bwayoma ni bubisi nabwo buligamo nenga bu nywinywi bumali buliga ku migongo kwe zi nzofu nenga zinzofu zene zatula ni zi nziga indala yabonekele dala zi nziga zene nenga yatele ni gu munwa asi , zabonekele zi nziga zene yaleya ate zi mwanga,i daayi misaala giliyo, misaala gene migali ate gyaleya mungazi ni anze ene akwelukile mumu kakasile.

I'chisi yemele mu bunyaasi nenga bunyaasi bwene bubisi ate bwaneta bwa miliya bulayi nenga yafumbile muchinga yesile mubigele nenga yaleya zi yaleya zinziga zene zabila nenga i'chisi yene ye.. eya brown nenga mumu gwakasile i'daayi yene yene misaala jabonekele ni mwibanga, mwibanga mwene mwapayu.., mwakeyukile nenga mumu nigwo gwakasile gwadubukile mugali

Inguje ili mumisito ili mumatu ,matugene ge’jimisito gabimbileko kyamwalo ,gabonekele mumoni ni kyifuba nenga iliko mwola migali mumoni mwene kutulo nenga yayifumba ni zisaya nenga matu gene gejimisito ganeta ate mabisi malayi gamiliya gamesamesa nenga mumu gwakasile gwakasile ni kunguje yene mumoni ni kumatu kwene kwe’gimisitu.

Ba bana bali mulidinisa, lidinisa lyene balikulewo nenga liliko bu pata ate bwebibawo, bu pata bwene bumali, nenga mu muwango mungagi mwawumbuka nenga ba bana bene bagali bagwatile byangagi bya blue, gundi agwatile kyangagi kyilimo butandalafu nenga bali mwidinisa mwene balala baliko baseka meno gabonekeleye gakosa ba bandi bagumbile.

Baatu Bali kulyato ilyato lyene lye’bisala nenga bali kunyanza nenga babili bawambile migango bali kebakuba mezi gundi ekalemo awambike mikono kutulo kwene nenga mulyato mwene mulimo ni bisala basudilemo bisala byabonekele nenga mumu gwakasile ni kumezi kwene guliko kumesamesa nekutulo edeyi kwabonekeleyo bunyaasi nijimisito jiliyo .

Imbiizi ili muki ili mukigaango, imbiizi mwene yatusile munwa, munwa gwene gwabalaya ate gwewakileko ni litaaka nenga yatusile mu kibaawo. Imbugo ili mukibawo kyesi itusiilemu nenga kutulo kwene, inzu ye kamatafaari yabonikile iliko ni buwaanga bwamulikileko mubwene ni kukibaawo kwene

Umukaasi agwatile inguubo imaali mukikofila kimaali, alambisile bikele ekaale kwigidini awambile kulusaaya ali ne babaana babili umwana ugundi agonele ali ukwimuuna ugundi ekaale egamile kwigidini nenga inzu ngene iye gamatafaali , zidinisa zabonekele ze zindabilwamu, awene esi umukaasi ekaale aliwo buuma.

Baana badatu mudwela awambile kyitabo abowa ni lizune agwatile ni zingubo zimwanga awambile kyitabo ekasile kubigele gundi abulemo kyangaji abonekele luda aneta luda gundi abonekele busa mutwe idaayi nenga baana bene bamiliya nenga awene ipikyipikyi yabonekeleko kyemaaso idaayi lidigiyi lwenzu lwa’bonekeleye yegamatafali ni gamatu ge gusaala gabonekele nenga mumu gwakasile.

I'chisi yemelewo mu bunyaasi, i'chisi yene yafumbile muchinga yesile mwisina, nenga yaleya zinziga, iliko ni gamooya, mooya gene galimo, galimo bwa brown ni mwisina mukuwaanga nenga awene bunyaasi buliwo, bunyaasi bwene bwaleya nenga bubisi ni kamumu ka kasile

Umukasi amemile umwaana ku mugoongo amuboyile i'leesu nenga umwaana mwene wagwatile agwati amugwatisile zingubo zimwaanga nenga umwaana wene aneeta. Umukasi wene umwene wagwatile zingubo zimali ah ah aliko ni kazune akaboya akaboyela kubwene a'ambile ni bunyaasi mukoono. Idaayi yene misaala giliyo ni bunyaasi.

Ikobe yekaale kukisaala, ikobe yene ilimo moya mawaanga ni biga gamamali nenga yamaliya ni mumoni nenga yasamile mukanwa, mukwanwa mwene mukutandalaafu nenga bagi inguje yene bajitemako mukinga iliko ni kikupu kye gumukinga, nenga ku kisaala kyene kuliko busha, busha bwene buligako matu nenga busha bwene bwabitana bugali ni gumumu gwakasile ku kisaala kwene.

Inguje inguje yagonele mumisitu mubunyaasi inguje yene iliko mwoya mimali yagumbile ni munwa yabonekele zimoni yamwesule nenga yekunike ni mumwa iliko ni jimwaya nenga mumisito mumu gwakasilemo ni kunguje yene mumoni ni kumatu gene gali kumisala gene.

Umukasi asitamile asi nenga amemile umwaana kumugongo, ali ni bukomo bwe bugonzi mu mukono gwewe munyelezi eboyele ni kitambala imutwe, nenga amiliya mumoni nenga umwaana wene amumemele amuboyileko i'leesu nenga umwaana mwene agonise lilo nenga idaayi bunyaasi bwabonekileyo ni gimisaala.

Makalenda gali adwela magali galimo ga blue gandi ga yellow gandi mawanga gandi gali mubusosokole gandi galibusawo mabufu nenga bagatele adwela magali gandi galimo ni gamatandalafu

Silingi za uganda nenga zinoti kaliwo ke nkumi’tano kadwela nenga ka green ni bwa’jibili bubili nenga butandafu , ka lukumi kadwela,, kali gagamo bwa yellow ni ke’gumutwalo kabonekeleko kyosinza kyidambi kyiti nenga kalimo bwa purple bazikasile adwela.

Umutu akumina isimu a'ambile isimu yene mu mukono munyelezi akuminila mu mukono mulayi nenga wamiliya bidete wamiliya ni gamakono gene nenga agwatile kakomo mu mukono mulayi kamali ni sawa ku mukono munyelezi nenga buwanga bwamulikile mumu gwamulikile ku lubega lwewe lunyelezi ni kumukono.

Inguje yekaale mu bunyaasi nenga yegamiile ikuumbo ye gumukono munyelezi nenga iliko myoya yabe, yabesemako ni i'munwa, yamaliya mumoni yaifumba zisaya nenga bunyaasi bwene, kigona kyene kye kya kyaneta kyamiliya kilayi.

Miyembe jili kukakongolilo nenga miyembe gyene jili mukaaga, jitaano jazuuna, kadwela kagyeke, nenga miyembe mwene jiligako bwa purple ni bwa green, nenga ni gamatu gene ge kiyeembe gabonekele.

Mezi, mezi gali kudimila mumabale mabaale mabaale gene magali, nenga kutulo kwene kwe gamezi kwene kuliko bunyaasi bwaneta ni gyimisitu ni kasaala kabonekeleko mubili nenga mungaji mwabonekele mwakelekele mulimo ni bunamufeli budambi buti nenga mumu gwakasile ku ku kumisitu kwene kutulo kwene ni ku ni mumezi mwene nenga mumezi mwene mezi gene gakosa malayi

Umuseza awambile kibaawo ateleko kipande, agwatile zipeta mumikono gyene gibili muzunzanzala mu mikono gyene gibili agwata ni bukoomo mu mikono gyene gibili, agwatile zingubo zimaali asamile mukanwa meno gabonekile malayi galimo ni ipaanya ali ku lugudo baliko bagyenda nenga babandi bali idaayi nenga umulala ali kunywa ali kunywa bi bitu biwaanga mu kikupa ni idaayi ni kutulo kwene kwe kwe luguudo zigolofa ziligako. Mungaagi namufweli aboyile ni baatu bali kutulo kwe lugudo bali kubasilila.

Umuseza a'ambile tsikapu mukono munyelezi ,agwatile ni Kyi eboyele ni Kyitambala kyiwanga imutwe aliwo ali ni bunwanwa emile mumuchele nenga muchele gwene niyo guli kuwanda busa, nga mezi galimo gali kumesameselamo nenga muchele gundi gwabonekele edayi nga gwawanda kale gwa gwawanda asi gwa gwaneta gwamiliya nenga mumu gwakasile ni edayi yene kutulo kwene misaala gyiliyo ni mwibanga mwabonekele mwakweyukile, namufeli kalimo

Inguje inguje ilo mukyigona mubu’nyaasi iliko yalamilamo nenga iliko myoya Kigali nenga yaneta yamaliya ni mumoni nenga iliko myoya migali kumutwe ni kumugongo nenga bunyaasi bwene bwaneta ni gamatu gene gademba malayi nenga mumu gwakasile gwakasile kumisitu kwene ni kumugongo kwene kwe nguje.

Umukasi agwatile ingubo itandalafu, aboyile ileso kumutwe, asudile ibafu ibafu yene iya blue, ibafu yene asudilemo zisowani nibikopo ni kyigubo kyisimula nenga mumu gwamukasile mumugongo ni kubafu ni musani mwene.

Feene babili, umulala wawangala ugundi asili umungana bali ku chisaala chene chafeene nenga chisaala chene chafeene batemakako zipanga batemako ni lusya lundi chikongolo chene chayoma ni gamatu gene gafeene gabonekele ganeta malayi

Lugoba lulimo kyidibo kyasudile bikaafu bikyaafu byene bilimo minyaasi ni bipapula nenga kutro kwene kuliko zinzu zinzu zene ze gamatofali indala yabonekelele yega mabaati matandalafu ni dayi yene naye kadinga kaliyo kaliko zinzu zabonekele ze gamabaati matandalafu nenga kutulo kwene kumukono munyelezi kuliko ni isekele yabonekele ni bisaala nabyo biligako ni zinzu zabonekagile magidini zegamatafali nenga mumu gwakasile kumukono mulayi zinzu nazo ziliko zegamatafali ni kyiyu kyabonekele ni gumudumu gwene gutusa lusisi ni kyikomela kyilimo munzu mwene mugati mulimo gutangi gubika meezi gumali.

Isolo yayikalagamo buwanga ni bumali, yemile kutulo kwe lugudo lugudo lwene lwe litaka nenga luliko ni likona imaso nenga kutulo kwene kwe lugudo bunyaasi ni bisaala biligako, ni lugudo lwene kakumu kakasileko lukubyengabyenga nenga isolo yene yamaliya imunwa ili ni gukyinga guleyi ate nagwo gwamaliya.